Kuori zie laa kyɛ ka nobɔ su kparresɔglɔ naasaaldɔbɔ ne naasaalpɔgbɔ ka kaŋ su kparrepelaa ka daga meŋ beŋ a kuu daga la ka kaŋ meŋ gbi dumo a zeŋ ka ba mime hɔɔl zupile ookee.